loori nim n kari doli taba loori nim din mali nahangbana balibu kam biɛni loori ʒiɛ biɛni zaɣ dozim biɛni n ti pahi din kpalim ninsal nim gba nyɛla ban ʒi bini puuni n lihiri loori nim ŋo

lora balli kam nyɛla din bɛ palli ŋo zuɣu niraba nyɛla ban yina n ti ʒɛnʒɛ n miri lora nim ŋo ka amɛrika tuuta la shɛbi lora nim ŋo tooni

Boraadɛ nyɛla din pa teebuli zuɣu naanzu moma ni zaɣ kaɣa nyɛla din gba panpa teebuya zuɣu paɣa shab nyɛla ban ʒi kuɣusi zuɣu bɛ katalɛm gbuni ka paɣa shab kpabi bi bihi n ʒɛ zuɣusaa

Niraba n ʒiya diri bindirigu bi bil nyɛla ŋun ŋmaai bindirigu niŋdi ninkurigu nolini bindira ŋo nyɛla din tam teebuli zuɣu pileeti piɛli nyɛla din tamya ka paanu bɛ di puuni

Dabba n laɣam ʒiya n wuhuri kaya ni taada bi nyɛla ban gobi chinchina din gba wuhuri bi kaya ni taada akatalɛm kara nyɛla din tonto n ʒɛya

Paɣiba ata m-be duu ni ka paɣa yino ŋun ye neem'piɛla la gbubi bi'lɛɣu n-zaŋ o sɔŋdi binizahidigu zuɣu teebuli nyɛla din za duu ŋɔ puuni ka gbambihi bihi tam teebuli ŋɔ zuɣu.

Salo n laɣim za Jijli gbini jiŋli ŋɔ ŋmahingbana nyɛla zaɣa dozim Loori nima nyɛla din gba zaya m pahi.

Paɣasara n chɛna bi sola chinchina bi nyoɣani ka piri namda nima loori nim nyɛla din gba ʒɛ n pahi bi ʒila binyahari tahapona ni

Paɣaba ni dabnbba n laɣam ʒi kuɣusi zuɣu paɣa yino nyɛla ŋun ʒɛ bi zaaha tooni o nyɛla ŋun wuɣu o nuu zuɣusaa labtop nim nyɛla din pa niraba ŋo yinga kam tooni buku nim nyɛla din gba paya pahi

Doo ŋun zaŋ bodu piɛlli pili o maŋ nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka bi chɛri o zuɣu ŋun chɛro ŋo nyɛla ŋun pili zipili dozim diɣi nyɛla din yili dikpuni ka fan ni gaɣa bihi gba nyɛ din tamya n ti pahi Anfooni nima

Teebuli n ʒɛya ka buku pa di zuɣu tahapoŋ bihi piɛla gba nyɛla din tam pahaya ka laɣari din nyɛ kuriti gba tam pahaya kurigu din nyɛ kapu laasabu gba tam pahaya ka binyurili sabinli bɛ di puuni

silimiin’paɣa m-pe bihi gili o shee-ni bihi ŋɔ kuli nyɛla ban niŋ suhupiɛlli pam ka bihi shɛba nyɛ ban gbubi takar’ gbana

Silimiinsi n-laɣim zaya m-ŋmaari anfooni bɛ zala jiŋli din nyɛ jiŋ'piɛlli la gbuni Silimiin'paɣiba beni ka silimiin'dabba gba beni.

paɣa ni doo n-za n-tabi loori paɣa ŋɔ ʒila loori ŋɔ zuɣu ka gbubi bibila baa gba nyɛla ŋun dabi bɛ tooni yili gba nyɛla din za bɛ nyaaŋga

Bidib bihi anahi ban gbubi boɣati nim n siɣu loɣi kom ni n toori kom bidib bihi anahi ŋo puuni bidib bili yinga nyɛla ŋun pili zipiligu

Loori nim n tam pala zuɣu loori nim ŋɔ shɛŋa nyɛla din chɛna ka shɛŋa nyɛ din kanna zoli nyɛla din biɛni n ti pahi nachimbi ayi zuɣu loori nim ŋɔ shɛli nyɛla din gba saɣam ʒɛya

da baata n laɣim bɛ do puuni tima nyɛla din yɛrigi do ŋɔ luɣili kam komipɛwuta nyɛla dini tam daba ŋɔ yino tuuni

Paɣaba ni dabba n nyɛ ban bɛ diɛm boŋni dabba ŋo nyɛla ban ŋmɛri dalibihi ka paɣaba ŋo nyɛ ban wora paɣaba puuni so nyɛla ŋun zaŋ cheeni nim bee yɛri n zaŋ niŋ o nyingoli ni ni bansi gba zaŋ niŋ o nuhuni

Niriba m piɛ foli n toori kom sheba zaŋla bɛ gaɣa n taɣi ka sheba mee na gbibi bɛ gaɣa m bela foli ŋɔ puuni.

Paɣaba ni dabba n ʒɛ zahama gbuni zahama ŋɔ nyɛla din bɛ dalibihi puuni ŋarim lahi nyɛla din gba ʒɛ n pahi n ti pahi zoli n nyɛ din bɛ bi nyaanga

Paɣa n gbubi bia ŋun nyɛ sarati ʒiya kuhura chɛchɛ nyɛla ŋun do paɣa ŋo nudirigu polo n ti pahi paɣasara ayi ban ʒɛya ŋmaari Anfooni zaŋ labi paɣa ŋo nuzaa polo lahi nyɛla nachimbi ayi ban ʒɛya ŋmaari Anfooni n ti pahi moto ni kunkona

Duu ka baanjira bɛ di puuni n ti pahi shinshaɣu koba piɛla lahi nyɛla din biɛni ka fulaawaasi tam koba piɛla ŋɔ zuɣu faan gba lahi nyɛla din yili zuɣusaa n ti pahi laati nima

Galamsee niŋdibi bee ban gbiri tingbana bori salima nima n nyɛ ban gbi n saɣam tingbani ŋo luɣuli kam koma deegi bin ʒɛ shɛli ŋo zaa mori ni tihi gba nyɛla din biɛni n ti pahi maʒina zuɣu

salo n laɣim zaya salo ŋɔ shɛbi nyɛla gba sabila ka be shɛbi nyɛ gba piɛla be zala yili gbani ka yili ŋɔ nyɛ zaɣ piɛli

Dabba ata n za zuɣusaa n gbibi tahabihi ayi tihi ni mori nyɛla din beni n tipahi tingbani din gbingbi ni kom din bori n doya.

paɣba n kuli bahi lara n zaa moɣini tihi ni mori nyɛla din pɛ. n giliba paɣba ŋɔ shɛbi nyɛla ban wuɣ' be nuhi zuɣ saa ka kuli bahila lara

linjima nim shab n ʒɛya ka shab gba tiŋa n gbubi bi kpee ŋun do tiŋa mori ni tihi nyɛla din gba piɛ n giliba n ti pahi yili din nabi mali naai

Kom n doya ka sitima nim loɣa di puuni sitima nim ŋo nuzaa mini di nudirigu polo zaa nyɛla tihi ni ya n ti pahi loori nima

Paɣiba n zi taha chɛna paɣiba ŋɔ yino yiɛla ŋun gbubi bini dozim o nuu ni tii dini kuugi ka ka vari yɛla din ziya n ti pahi tihi din vari yɛ zaɣi vakaha zuɣu goma lahi nyɛla din bɛni n ti pahi kuɣa.

Paɣa n ʒiya chimdi kooshɛ zaŋ labi paɣa ŋo nudirigu polo taha ayi ʒɛya pili taba n ti pahi piɛɣu ka di tam silba zuɣu ni ŋmani n ʒɛ o tooni zaŋ labi o nuzaa polo paɣaba. Ayi gb a ʒiya n ti pahi bihi ata zuɣu ni jɛrikan dozim

dabba ayi n ʒɛ loori shɛli bini booni ɛskavɛta la gbuni yino nyɛla ŋun zaŋ foon zaŋ kpa o tibili ka yinga nyɛ ŋun gbubi buku ʒɛ o sani ka bi zaa pili zipiliti n bɛ konstirashin saait

Daa sunsuuni niraba nyɛla ban chɛni gilinda binwola nyɛla din pa bini zuɣu katalɛm nyɛla din gba biɛni pahi loori piɛlli nyɛla din gba zaa ʒɛya

Do waɣanli ŋun pili zipiligu ka gbubi baaji ʒiɛ o nuuni n ʒɛ zuɣusaa n tabi koba o nyaangi nyɛla kolba nima din yili dikpuni o zami ŋo n tabi kirɛt din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ ka gbubi bin dozim o nuuni

Binkɔbiri n laɣim bɛ mɔɣu ni tihi nyɛla dini bɛ mɔɣu ŋɔ ni koma gba nyɛla din bɛ mɔɣu ŋɔ ni ka binkɔbiri ŋɔ kuli kpɛ mi n lɔhi kom ŋɔ puuni.

N nuzaa polo nyɛla niraba ka bi ʒi katalɛm gbunni lora din gbiri tankpaɣu nyɛla din gbi n saɣam tingbani maa ka tihi ni mori n ti pahi ninsal nim gba nyɛla ban bɛ di nudirigu polo

niriba n laɣim palila zuŋ n dɛɛri rali shɛbi kpɛmi bɛ lorinim ni ka shɛbi mi kuli chila tiŋ doli lorinim ŋɔ ka wuɣ' la be nuhi

Paɣaba ni dabba n laɣim n ʒia bɛ yela paati niɛma doo ŋun be niriba ŋɔ tooni ŋɔ nyɛla ŋun gbibi gaana tuuta ka nyaɣi baaji.

niraba n bɛ tingbanni gbiri salima bi ni booni shɛli galamsee la bi nyɛla ban mali taha bi sani taha ŋo shɛli ʒɛla tiŋa ka shab ʒi shɛŋa

salo n laɣim ti gbani ni bɛ pɛigi bɛ jinturiba shɛbi nyɛla ban bɛ baalo buɣisi nim ni n dɛhiri be nuhi tihi nyɛla dini bɛni ka gbani ŋmɛriba gba zan zaya

Paɣaba anahi n nyɛ bankpabi bihi chɛna paɣaba ayi nyɛla ban ʒi kpalansi ka paɣa yino ʒi baaji paɣa yino ŋun yɛ liiga dozik paɣaba ŋo puuni nyɛla ŋun lahi gbuni katalɛm

paɣa mini doo n ʒi duu puuni ka maʒina ko n gili bi luɣuli doo ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga ʒiɛ ka kpa ninkpara ka ʒi kuɣu din nyɛ kuɣu sabinli zuɣu ka paɣa ŋo mii ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga buluu

Paɣa ŋun la ŋmai bɛla jaarani n gbubi bin o nuuni ka tabi koba din nyɛ zaɣ vakaɣali zaŋ labi paɣa ŋo nudirigu polo nyɛla chɛriti din yili dikpuni n ti pahi kapu nima ni fulaawaasi zaŋ labi o nudirigu polo fulaawaasi lan tamya n ti pahi foon ni jiŋlaa ni anfooni ka di tabi dikpuni ka sabbu bɛ dizuɣu ni ŋmani ka di gba tam bin vakaɣali zuɣu

paɣ' ba da ba bihi ni nɛkura n pɛƒɔli n zan zaya be za maa ka gbala gbana be nuhini bɛ bila gba nyɛla ŋɔ beliza zuɣ saa

bia n doya n lihiri o diɛma binyahari o Diɛma binyahri ŋo nyɛla ziliji laasabu ka ziliji gbaya n ti pahi beebi bihi nyɛ din gba do n pahi

binkobiri n kpɛ n loɣa moɣali ni n nyuri kom loori nyɛla din gba zaa paaki n ʒɛ n pahi binkobi shab ban bɛ moɣali ŋo shee n nyɛ wobiri yoniɣi zibira ni ban pahi